Akɔdaƒe. Nyɔnu aɖe da akɔ vɔ. Kɔ agbale va de enugoa me. Ŋutsu aɖe kplɔe ɖo yiha gbɔna akɔdaƒe. Ame yiwo akɔdada dzi kpɔm hã nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋuti he akɔdada dzi kpɔm.

Ame geɖe le fli yike nye ɖevi kple ɖekakpuiviwo kple nyɔnu viwo. Woɖo fli, wò yi, woɖo fli yina nuɖuɖu xɔ ƒe. Ame tsitsiwo tɔ ɖe nuɖuɖua gbɔ nuɖuɖua mam nawò.

ese nyilawo ese nyilawo yioke le takpekpe, edre dzɔ le wó dome maɖewo kó zikpi kɔ wó nɔniwo ƒomee maɖewo dzanyi ɖa nyigba maɖewo wó avu lem

Shikakulawo shhhh, le ɛɛɛ shikakuƒe. Alebe wo kaa, wo kea me blum be woakpɔ shika. Amaa ɖewo le shikamɔɔ gbɔ he wo lalam be woakɔe va woakɔ de mɔ̃me, aklɔ shikala ŋutsi.

Dukplɔla le kple eƒe amewo le woƒe ŋu me ye wo eme tsom le dua me. Amewo sɔgbɔ va kpe wo eʋli dom aseye tsom ɖe wo ŋu woƒe ŋkɔ dom ɖe dzi le eyimeke wometsom yina.

Xɔtuklawo xɔ tum. Ale be wokɔ woɖo simiti gbogbo aɖewo anyi kple ekpeku kple eke eye wokɔ simitia kɔ ɖe edzi eye woblum be woakɔ atu xɔ lɛ.

Dɔnɔdzikpɔla nyɔnu kple ɖeviwo, dzilawo kplɔ wo viwo va egbɔ ye wò abi dom ɖe abɔta na wo, wò atike nam wo ɖe woƒe lãmesẽ nyawo ta, ɖevi vovovo wonye.

Wo sukuxɔ tum, wometui vɔ o, xɔtulawo le teƒea, eye wo teƒea dzi kpɔm, akpɔ aleyike woatu xɔ, woawu nu wòanyakpɔ, alebe wo ke blum, ne woakɔ adzra xɔ la ɖo.

Kɔƒemetɔmedelawo. Woyi ɖe tɔme. ɖetugbiwo kple vi dadawo woyi tsikuƒe le edua ƒe titina. Alebe ame aɖewo lé gagba ɖe ta. Ma ɖewo hã tsia kum. Ma ɖewo hã wo bɔbɔ le woƒe agbawo me klɔm.

wosi anɔ nɛ aƒe aɖe. Aŋɔ ɣi. Ɖeviwo tɔ ɖe afima eye gɔta le aƒea megbe. Gɔta me ƒoɖi, etsi ƒoɖi le gɔta la me. Wo me eme kplɔ o. Tsitsiawo tsitre ɖe fima le gɔta tɔ.

Yevuwo le takpeƒe, le woƒe takpeƒexɔme, zimenɔla nɔ anyi ɖe aƒe zi dzi eye ame aɖewo nɔ anyi eye ame aɖewo le tsitre ale wonɔ woƒe takpekpe wɔm.

Akpatɛame zikpuiwo le akpatɛamea, zikpuiwo le akpatɛame, atiwo, seƒoƒo, wokɔ dzra akpatɛame ɖo, ekplɔ le titina, seƒoƒo le kplɔ dzi, agba viviviwo le kplɔ dzi.

Dziƒoxɔ, sedzi woame etɔ nye asime, eɔuwo le teƒea. Xexiwo le teƒea, nudzralawo le teƒe, nuƒlelawo hʋ le teƒea. Ame vovovowo vanu ƒle ƒe.